Ninvuɣu shɛba n nyohira paɣiba ni dabba ka wuɣi bi bɔɣiri zuɣusaa ka gbubi kafuna bi shɛba gbubi la kafuna ka shɛba gbuni la kafuna ka shɛba gbubi foon nima ka kafuna maa pam bom zaɣi ʒehi zaɣi vakaha ni zaɣi piɛlli ka shɛba mi ye liiga piɛlla ka di bom zaɣi zɛhi vakaha ni zaɣi sabila.

Dabba n ʒi kuɣusi zuɣu bi shab gobla chinchina ka bi shab pili chinchina ka bi ti katalɛma piliba di tooni do so ʒiya n gibi chinchini ka piri namda piɛlli ka bi zaŋ bini n googi o zuɣu ka o ŋmani naa ka bi to katalɛm n pili o gba o katalɛm maa nyɛla zaɣ ʒiɛ

da ba pam pori bɛnaba n ʒɛ tɛŋa n zaŋ bɛniyɛri pobi bɛ nyɛhi ka zaŋ zibili piɛlla n pɛli be zuɣ' shɛbi be pɛli zupilila ŋɔna ka di naaŋmɛnila jinli ka be puhiri ka be ʒɛ sons zuɣ sonamaa bomiya vakahili ni dozim

Silimiinga n-ʒi daa ni o kɔhimma shee n-ʒi pe ʒee zuɣu n-ye liiga ka so jinjam sabinli ka vari vari ʒe o tooni m-be gbambihi ni ka o gbubi alibasa vari ka niriba gba be daa maa ni n-kɔhira.

Loori ʒiɛhi ayi n woligi ʒɛya bi zaa mii malila lori loori ʒiɛ shɛli loɣu malila tankpaɣu ka din bala din mii ʒi yaɣali maa gba loori mashin shɛli gba koritila tankpaɣu niŋdi dinni

Doo n yɛ liiga ka so jinjɛm ka piri namda ka pili di zipiligu o liiga maa mini di zipiligu maa nyɛla vakaɣili ka o ŋmaari shab foto nima ka bi ʒɛ teenku gbuni ka ŋarima bɛ bi nyaaŋa

nachimbila n-kpa niŋkpar'sabinlli m'pili zupil'sabinlli ka ye liiga piɛlli ka di bɔm koma ayi ka o wuɣi o bɔɣu ka gbubi lahabali kɔligu din m-bɔm kamvaa ni zaɣ'piɛlli o nyaanga polo gba niriba ʒeya n-gba gbubi lahabali kɔligu maa ka shɛba mii tam binshɛɣu zuɣu ka laɣisi ʒeya n-gbubi lahabali kɔligu maa dibaa ayi

Kuɣusi n zaya ka dufeya pampa dizuɣu ka teebuli zaya ka kapu be parante ni ʒɛ teebuli maa zuɣu ka filaawaasi duɣu gba tamya n ʒɛ kuɣu maa gbini ka bini sabi pa dikpini zuɣu ni di viɛligi duu maa.

Silimiingi ze Dikpuni gbuni ka dukpuni maa bombom zaɣ' sabila ni zaɣ' dozim ka silimiingi maa kpaninkpara ka yɛ liiga piɛli ka bombom zaɣ' sabila ka bihi gbaakoo nyɛhi bɛ sbɛb ban gnaako maa bɛnyɛla bɛ niri baa anu ka bɛ zaa piri namdanima ka biso zinbaɣaba ka bu pirinamda bi puɣingi n nyuo

Mopilli n ʒɛya m mali kpebu shee ka lee ka dunoli ka niriba ata jilli niriba ayi nyɛla ninkura ka bia yino biɛni nan jilli maa ka nyɛ ninkura maa bɛ gobila chinchin yaaye ka niriba anahi mee ʒi tiŋa ka paɣa so ŋun ʒi tiŋ maa lahi gbibi bia o naba zuɣu.